Igiti ni kimwe mubidukikije hamigiti kikaba kigizwe n'ibice b'inenyamukuru aho hari imizi umutumba amashami hamwe n'amababi hano tukaba dufise ingegene z'ibiti izo ngegene z'ibiti zimwe zikaba zisatuya izindi zidasatuye, kandi zirumye zi ingege ne zikaba zirunza aahantu hamwe.

Uburyo hari ikirundo c'ingiga zisatuye ,izo ngiga zikaba zifise ibara ry'umugina ,iruhande ku ruhande rw'iburyo hakaba hariho izindi ngiga zipanze ku murongo ,izo ngiga zikaba zija kugira ibara ry'irabura, hampande yizo ngiga zipanze ku murongo hakaba hari akandi kantu gakozwe mu cuma gafise ibara risa umuhondo.

Ingemwe z'ibiti vy'amashurwe biteye mw'ivu riri mu magunira akasemo kabiri aya magunira akabafise ibararyera n'iryo urururu izo ingemwe zikaba ziri mu si y'ibindi biti birebire, kandi bifise amabara asa n'icatsi kibisi imitumba y'ivyo biti i ikagira ibararisa n’umugina.

Igiterwa c'umuciri gifise ibararisa nicati kibisi, iki giterwa kikaba kiri mu murima aho giteye hirya y'uwu murima hakaba hari akarimbi kameze nk'uruzitiro ,kakaba gakozwe mu bivu ivyo bivu vyamaze kumera aho ivyatsi, aka karimbi kakaba gatandukanya uyu murima w'igiterwa c'umuciri hamwe niyindi mirima.

Icamwa kimeze nk'umucungwe kizwi kw'izina ry'i mandarine iki camwa kikaba gifise ibara ry'icatsi kibisi kikagirwa n'ibice mirongo umunani na b'itandatu kw'ijana vy'umutobe uyu mutobe ukaba ukungaye ku ngaburo z'umugwi a ber imwe beki abiri hamwe na cee izo ingaburo zigafasha mu gukomeza abasirikale bo mu mubiri bigatuma umubiri wirinda ingwara nyinshi zitandukanye.

Ikiyaga kinini cane gihanamiwe n’imisozi miremire , umusozi uri hagufi ikaba wambaye Kuko uriko ibiti bitari bike hanyuma umusozi uri kure ukaba utaboneka , bikaba bisa nk’aho ushobora kuba ukingiwe n’igipfungu.

Impene ifise ibara ry'umugina ricanze n'iryirabura, ikagira n'irindi ryera ku ruhanga, mbere iyi mpene ikaba ifise n'uduhembe tugufi, inyuma yayo hakaba hariho igenzi yayo ifise ibara ryirabura nayo nyene ikagira uduhembe tugufi, zikaba zikikujwe n'izindi mpene mbere zikaba zinazitiriwe.

Uko umuntu agwara ninako n'ibitungwa bigwara tutibagiye n'ibiterwa navyo nyene birafise ingwara bihura nazo, tukagira Imana ubushakashatsi bwaratwemereye gukora imiti imwe imwe ushobora kudufasha kuvura ingwara z'ibiterwa bimwe bimwe.

Ikiyaga kinini kandi gitekanye kuko ntamifunda gifise aho kunkombe zaco hahagaze ubwato bumwe bukoze mu biti bumwe murubwo bwato bukaba busize amarangi y'umuhondo nayubururu ubundi bukaba busize amarangi y'ubururu hamwe n'iritukura.

Ikiyaga n'uruhurirani rw'amazi ari hamwe ku butaka butaributo, ku birometero kwa dalato bitari bike kikagira ibigikikije bitari bike, vyaba ibikibamo nk'amafi inkara imvubu canke ingona mbese n'ivyatsi bimwe bimwe, hakaba nibikikije ikiyaga bitaba muri ico nk'imisozi amashamba reka n'imirima.

Umuntu w'igitsinagore yambaye ikanzu ikozwe mu gitambara c'igitenge akaba yambaye n'amadarubindi ku maso uwo muntu akaba ameze nkuwurik'aratambuka

Umurima w'amateke. Hepfo yawo hakaba hari igiti c'ikigazi. Ku batazi igiti c'ikigazi, kivamwo imise; Imise bakayioramwoamavuta y'amamesa, hama amababi y'igiti bakayakoramwo imikubuzo.

Ingona zibiri zifise uburinganire butandukanye imwe ni niniya cane ifise nibigaragamba vyinshi kumurongo kandi zose zifise ibara ry'irabura hanyuma iyo nini ikaba yasamye ifise iyondi igira kabiri mukanwa naho igiye kuyirya kandi zino ngona uko ari zibiri zikaba zihagaze mubishanga vy'amazi kuko hari ivyondo.

Umwembe n’igiterwa iyo kikiri kibisi indani kiba cera ariko iyo gihiye indani kiba gisa n’umuhondo . Iki giterwa kirunze hasi bigaragara nk’aho umengo bahejeje kucamura , bikaba hagufi aho hakaba hari n’ imifuko bigaragara nk’aho umengo bariko barayitekeramwo.

Umurima w'ibigori urimwo ibiti vy'igereveriyo, hafi yuwo murima hakaba hari amazu yubatse mu buhinga bwa none, ayo mazu akaba anazitiye hakaba hariho n'ibarabara ry'ibivu, iryo barabara ry'ibivu rikaba ririmwo abagabo babiri aho umwe muri abo bagabo ari kwipikipiki.

Ishamba riri ahantu hahanamye iryo shamba rikaba rigizwe n'ibiti n'ivyatsi bimwe mubiti bigize iryo shamba harimwo imisuna eka harimwo n'ibiti vyu muvyivyi aho gato izuba naryo nyene ryaronse aho rimenera kumababi y'ibiti agize iryo shamba.

Inkoko zitanu zine muri zo zikaba ari nkokokazi n'isake imwe ifise amabara s'umuhondo avanze na yo umugina ku mutembe w'isake hakabari amabara yirabura izi nkokokazi zikaba na zo zifise amabara y'umuhondo acanze na yera iyo isake ikabifishe kirigirigi kinini iya zikaba zihagaze zose mu bwatsi bisa nk'aho basasiye inka.

Umuringoti uca hagufi y’umurima w’amateke . Uyo murima w’amateke ukaba ucanze nk’ibiti bitandukanye nk’ibiti c’umwembe ,n’igiti c’ipapayi, hepfo y’uwo murima hakaba hariho umuserege , hakurya y’uwo muserege hakaba hariyo ibiti vy’umusuna eka n’ibindi biti.

Intebe z'inyegamo zikozwe mu biti, zipangapanze hejuru y'izindi. Izi ntebe zikaba zitagira umudo. Izi ntebe zikaba zipanze mu twatsi dufise ibara ry'icatsi kibisi. Hirya y'aho hakaba hariho imbaho zihagaze. Hakaba hariho n'inzu zizitiye.

Igice giharuye neza kuko ntavyatsi vyibimerera bihari mbere nivu riraboneka neza hafi aho hakaba hariho igiti c'umwembe hakaba hafatanye n'ishamba ry'ivyatsi kure yaho hakaba hariho ibiti vy'ibigazi, ibigazi bizwi cane mu mavuta y'amamesa.

Inkoko y'isake iri m'uruzitiro rukozwe mu ntsinga z'icuma, iyo nkoko ikaba ifise amabara menshi atandukanye, aho ibara ry'agahama ryibonekeza ku birigirigi vyayo, ikagira n'ibara ryirabura ku mutsembe eka no ku ruhande rw'inda, ikagira n'ibara ry'umuhundo uzize ku gice c'inyuma c'umugongo, ikagira n'ibara ry'umuhondo utazize ku gice co kw'izosi.

Inka zifise ibara ry'ibihogo, amashashi mbere n'amashuri eka n'inyana zazo, hirya gato izindi zirugamye ziriko zifata agatutu musi y'igiti, hakurya yizo nka zifise ibara ry'ibihogo hari izindi nka zifise ibara ry'igitare.

Abagabo bane bisa nkaho bariko bakora igikorwa cokuramiza inka umuti abo bagabo babiri muribo bambaye inkofero zirabura mbere ninabo bayifashe amahembe hama uwuriko arayiramiza amuti yambaye igisarubeti gisa icatsi kibisi, hama bino vyose bikaba biriko bibera mwishamba ririmwo ibiti hamwe n'udusaka.

Ishamba riri kumusozi rigizwe n'ibiti vyinshi bitandukanye, bimwe muri ivyo biti hakaba harimwo umusuna n'igiti bita umuvyivyi ariko kikiri gito iki giti c'umuvyivyi kikaba gikunze gukogwamwo bimwe mu mibavu imota neza.

Umurima wibitegwa vy'imyumbati mbere harimwo n'igitegwa c'ikigori hafi yuwo murima hariho akayira kariko gacamwo umugabo yambaye agapira gasa n'umuhondo hirya yaho hariho inzu eka ugiye kure hariho igitegwa c'ikigazi n'imisozi.

Munsi y'ijuru risa neza n'ibicu bike bike hari umusozi uriko ibiti atari vyinshi hakaba hariho n'amazu asakajwe amabati munsi y'uwo musozi hakaba hariho imirima iteyemwo ibintu bitandukanye eka hariho n'ibitoke.

Igitegwa c'indimu iki gitegwa kikaba gifise n'ivyamwa vyaco ari vyo bita indimu izi indimu zikaba zifishe amabarasa n'umuhondo acanze na yo icatsi kibisi iki gitegwa c'indimu kikagira n'amababi asa n'icatsi kibisi eka hagufiyayoa mababii hakaba hariho nutonto tumeze nkuduba.

Ibibuguru bitanu vy'ingurube biri mu vyatsi bimwe bakoresha mu gushariza mu bipangu bimwe bimwe ivyo bibuguru bikikujwe n'abagore indwi hamwe n'umugabo umwe yambaye inkofero hama inyuma yabo bakikuje ivyo bibuguru hari abantu bakikujwe n'ibiti, kandi ivyo bibuguru uko ari biti anu bine muri vyo vyambaye ibiziriko.

Ibarabara hakurya yiryo barabara hakaba hari umurima w'ibiterwa vy'ibigori uvanze n'ivyatsi ariko bino biterwa bikaba vyaramaze kwuma hakaba hasigaye ibisakenkanya gusa inyuma y'uwo murima hakaba hari igiti c'umwembe eka hakaba hariho n'ibigazi...

Umuntu w'umupfasoni akenyeye imitamana ibiri yigitenge akaba yambaye n'ishati y'agahama, eka akaba yitwikiye n'igitambara kumutwe buri kuboko kwiwe kukaba gufise ibabi ry'igitoki aho ariko aragaburira impene zibiri imwe ifise ibara ryirabura, iyindi ikagira ibara risa n'umugina izimpene zikaba ziri muruhongore rwazo.

Ibarabara ry'ibivu rigororotse kandi ritagira umuferege hama kumpande zose y'iryo barabara hakaba hariho iminyari itotahaye ifise ibara risa n'icatsi kibisi, muriyo minyari hakaba atawubenje urimwo numwe, inyuma yiyo minyari hateye ibitoki kandi iryobarabara ntabinogo birimwo.

Inyoni yo mu bwoko bw'inuma z'ishamba, inyoni ifise ibara ry'irabura ku dusunwe tw'amubi yayo, iyo nyoni ikaba ifise ibara ritukura ku gice, uhereye mu izosi kugera ku mutwe, ikagira n'umunwa mutoyi wirabura n'amaso matoyi yirabura, ikagira n'amaguru atukura.

Akarima gato karimwo ib'ivu bicanze n'intabire ako karima kakaba gateyemwo uduti tubiri tw'amashurwe ako karima kakaba kazitijwe n'impume zikozwe mu matafari mbere hejuru hakaba hasize n'ibara ryera ako karima kakaba kari ha mpande y'uruzitiro rurerure runini rufise ibara ryera.

Uwakoze neza bavuze ngo yakoze ibikora inka babivuze, kubera ko inkarikirumara mu miryango myinshi aho ziduha amata zikaduha ama se eka zikaduha n'inyama mwibarabara hano harinka z'i gitare akaba n'inka z'umusengo zifise amahembe maremare inyuma yazo akaba hariho ibiti vyinshi.

Umugabo ari mu kayira akamanuka kaja kuruzi uyu mugabo akabageze ahantu mu misuna uyu mugabo akaba yikoreye imbabura cangwa iziko zikozwe mw'ibumba izimbabura zikaba zitekeye mu mupfuko, kandi uyu mugabo kabafise n'akandi gapfuko ku rutuku.

Amahinguriro kimwe mu vyinjize amafaranga menshi, ariko bikonone kirere, kubera ivyuka bibi kirekurira muri ico kirere hanyuma ikirere camara kononekara bikica isindimwa isi ndimwa na ye, maze kwononekara umusaruro gakurikiraho mbere n'ibifungurwabo ikononekara eka n' amazi yo mu masoko na yo agatosikara.

Inka z'ibibamba hamwe n'inka z'umusengo zihagaze zitonze umurongo, zikaba ziri mu ruhongore ziriko zirarisha icarire bazizaniye, izo nka zikaba ari imburi kuko nta mahembe zigira.

Abasirikare bafise amaboko nk'igikoresho abajejwe umutekano bafise i sorori abanyagihugu bafise amasuka, kandi bose bambaye nkofero mu gikorwa c'ukubagarira umurima mwiza cane w'ibigori uri hafi y'umusozi uri kumwe n'ibiti.

Uwushaka umwimbu mwiza akenera intabire nyayo, kandi ikwiye hereza isi yawe intabire nziza urabe ibitangaza vy'umwimbu wawe, kuko intabire ni igifungurwa kimwe isi ikenera kugira ngo umwimbu be mwiza nk'uko kwawe ukenera ibifungurwa vyiza kugira umubiri wawe ube mwiza.

I tomati zitarimburwa zigifise ibara ry'icatse lubisi izo tomati zikaba ziriko ziterwa umuti hifashishijwe igikoresho cabugenewe igifise bararyera n'umuringoti wirabura uwuriko aratera uwo muti akaba yambaye ikirato c'intoki ryisa n'umucungwe.

Abagore babiri bisa nk’aho bari mu kazi ko gukora amase. Umwe muri abo bagore akaba yambaye ikirato citwa ingamira gisa n’ubururu utundi mugore igipawa gisa nk’aho ariko arayora ,bano bagore bose bakaba bambaye ibitambara mu mutwe . Hirya y’aho hakaba hicaye abagabo, umwe muri abo bagabo akaba yambaye inkofero afise n’umupanga .

Umurima w'imboga ziteye ku mirongo mbere zikaba zinatera no mu migwi migwi izi imboga zikaba ziriko ziraterwa umuti wica udukoko hifashishijwe igikoresho cabugenewe gifise ibara ry'umuhondo ni ryirabura hanyuma uriko aratera uyu muti akaba yikingiye impande zose ivyo yambaye mu kwikingira bikaba bifise amabara yera n'ayo umuhondo akaba yambaye n'ibirato vy'intoki.

Umurima w'amashuru hagati muri wo ari igiterwa c'i kigori hirya y'uwo murima hakaba hari ivyatsi vyumye, kuko ivyatsi bisa icatsi kibisa aribike hafi y'uwo murima hakaba hari umuntu w'umugabo yambaye agapira gasagahaa ma akaba ahetse igikoresho kimwe bakoresha mu gupompa umuti w'icu dukoko.

Agacupa gafise ibara ryeraderere mbere ka akanagira n'umupfundikizo weraderere uri ko uturongo tuduga ako gacupa kakaba kariko urupapuro ruri ko ibintu bitandukanye nk'amasa namu n'ibintu bitandukanye hamwe muri ayo masa namu hariko ivyatsi hakba bako nibiterwa bitandukanye.

Ibipande bibiri vy’ifi , kimwe murivyo bipande Kikaba kiriko hejuru imbugita ifise ikirindi cirabura Hanyuma ikindi gipande c’iyo fi kikaba gifise igitsembe cirabura, ivyo bipande vy’ifi bikaba biri hejuru y’ikibaho gikase umuzingi.

Ibigunguru bifise ibara ry'ubururu, ivyo bigunguru bikaba bitoranijwe n'ivyuma bikaca bigira ishusho y'urukiramende maze bibi bigunguru bikaba biriko bireremba hejuru y'amazi, amazi bigaragara nk'ikiyaga, ico kiyaga kikaba kiri hagati y'imisozi yambaye ibiti n'ivyatsi.

Umubiri w'ifi mwiza cane uwomvye ucanza amabara yera natukura uyu mubiri wifi ukagira gace gasatuye muri ako gace gasatuye hakaba hariho akantu k'a katsi gafise amabarayi a si icatsi hafi iye uwo mubiri wifi hakaba hariho uruboga ugwo ruboga ukaba rufise ibara ry'icatsi uyu mubiri wifuka buteretse ku rupopuro rusumugina uru rupopuro ruse umugina rukaba ruteretse ku rubaho.

Inyama y'ifi itekeye mu gashashe kabonerana hama inyama yifi n'imwe mu mfungurwa ndema mubiri mbese igakungahara kuri ndema mubiri kuba ico cumi n'umunami kugeza kuri mirongo ibiri kwijana nk'izindi nyama zitukura, ariko bigatandukanira ku kuba ba inyama y'ifi ifise icunyu n'i felik iri hasi ugereranije n'inyama zidukura.

Amazi asa n'umugina arimwo ifi yirabura kandi isataguye, kuruhande hakaba hariho icatsi kiziritse gifise ibara risa n'icatsi kibisi, hakaba hariho n'ikigarigari gifise ibara risa n'agahama ibi vyose bikaba biri mw'isafuriya.

Ifi ikaranze binashoboka ko yoba yokeje, ikaba isharije ku ruhande rwo haruguru hifashishijwe ibipande bibiri vy'urunyanya n'icatsi. Ku ruhande rwo hepfo hakaba hifashishijwe ibipande bibiri vy'indimu n'agasosi, ibi vyose bikaba biri ku gipande c'ikibaho gifise ibara risa umugina.

Ibarabara rikozwe muri kaburimbo ryirabura kumpera yiryo barabara hakaba hariho umurongo wera hakaba hari n'umuntu ariko araca mur'iryo barabara hama hakurya y'iryo barabara hakaba hariho ivyatsi vyinshi bitandukanye mur'ivyo vyatsi hakaba havazemwo n'ibiterwa vy'ibigori.

Indimo ariko itarimye, iyo ndimo ikaba iciyemwo imikobeko irimwo ivyatsi bifise ibara ry'icatsi kibisi hirya yaho hakaba hariho ibiti bigufi na birebire eka hakaba hariho n'udusaka dutoduto.

Igiti gifise amashami abiri manini ayo mashami akaba ari hagufi uvuye hasi aho ico giti giteye ku ruzi hagufi yi co giti hakaba aariho igiti c'umusuna hanyuma ugo ruzi rukaba rufise ibara risa no mugina.

Umuntu w'igitsina gore ari mwibarabara uyu muntu akaba yambaye impuzu zifise ibara ryirabura akaba nafise ibidumu bibiri kimwe kimwe mu kuboko hafi yiribarabara hakaba hari ivyatsi bikurikirwa n'ibiti vy'isombe ariho ni igiti c'imboga zimwe bita irengarenga hakaba hariho n'uruzitiro rwubatswe n'amatafari ahiye.

Igiterwa c'ibigori gikuze kigeze gushwaburwa kikaba kiri mu vyatsi eka ico giterwa kikaba gifise n'ubusage ikirere kikaba gisa neza kuko nta bicu vyishi bihari.

Indimo iciyemwo imikobeko ariko idateyemwo ikintu na kimwe, ku ntango canke ku mpera y'iyo ndimo bitewe naho utanguriye hariho igiti, hirya yaho mu kuboko kw'iburyo hakaba hariho uwundi murima urimwo ibintu bisa n'icatsi kibisi, eka kure y'izo ndimo zose hakaba hariho n'ibiti.

Abana batatu bakiri bato , bigaragara ko bari murunganwe rw'imyaka ine canke itandatu, bakaba basa n'abaragiye kuko haf'aho hari intama, hanyuma abo bana bari hagufi y'ibitoki eka n'inzu aho hagufi.

Ibiti vy'umukaratusi bikiri bito kandi birebire, ivyo biti vy'umikaratusi hampande yavyo mu kuboko kw'iburyo hakaba hari igiti c'intobotobo, ivyo biti vy'umukaratusi benshi bakuramwo imbaho bakoresha mu gukora intebe, ama meza eka n'ibindi. Ivyo biti vy'umukaratusi kandi birazwi no ku miti imwe imwe umubiri ukenera.

Umurima w'ibigori vyashwabuwe hakaba hasigaye ibisakenkanya vyumye, uwo murima ukaba urimwo abantu batatu hirya yaho hakaba hariho ibiti bifise amababi asa n'icatsi kibisi ,eka hakaba hariho n'ikirere kimeze neza kuko harimwo ibicu bike.

Igitegwa c'igitoki ni kimwe mu biterwa ushobora gusanga mu mihingo myinshi igize isi igiterwa c'igitoki gifise ibararisa icatsi kibisi iiyo kitarasha, ariko kimaze gusha nk'umuhwi ikirahindura ibara kigasa n'umuhondo kino giterwa mu bushakashatsi bwakorewe kuba gore barenga ibihumbi mirongo itandatu barenze imyaka mirongo ine baje gusanga ari ca mbere mu gukinga ingwara yo mumara.

Abantu batatu bari mu murima w'ibigori vyashwahuwe hakaba hasigaye ibisa nk'inkanya bihagaze kandi vyumye hanyuma hirya yuwo murima hakaba hariho ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi hejuru hakaba hariho ikirere kimeze neza n'ibicu bitari bike.

Umurima munini iya cane ukikujwe n'ibiti impande zose mbere hafi yawo hakabaro n'ibisakenkanya vy'ibigori, ariko vyamaze kwuma uyu murima ukaguciwemwo imikobeko ukabona atewemwo n'ibitunguru.

Umurima munini cane uri ku musozi uhanamye uwo murima ukaba urimwo ibiti biteye ku murongo birerebire uwo murima ukaba uciyeko imikobeko abatazi imikobeko ni uburyo bumwe biifashisha mu kurinda inkukura kugira indimo ntizitwarwe.

Umugabo bigaragara ko afise akamwemwe kuko ariko aramwenyura akaba yambaye ikoti ritukura akaba afise n'isuka kurutugu, amaboko yiwe akaba acengatiye umuhini wiyo suka inyuma yiwe hakaba hariho ibiharage bimwe bita ibirembegwa hepfo yiwe hakaba hateye ivyatsi bagaburira inka.

Ivyamwa vy'amabungo bitarera neza, kandi ivyo vyamwa bikaba bitari ku giti cavyo ivyo vyamwa bikaba biri mw'ibesani ifise ibararisa n'ubururu hanyuma ivyamwa vy'amabungo bikaba ari vyamwa vyerera hagati y'umwaka n'umwaka n'inusu nu kumwenya ko ivyo vyamwa vyeze birahindura ibara bikava kw'ibararaisa icatsi kibisi bigahindura ibara bigasa ukundi.

Amavoka atatu ariko ararekera kugiti cayo, mbere n'igiti cayo kikaba kiboneka amababi yaco ahafis'ibara risa n'icatsi kibisi, inyuma y'iki giti hakaba hariho ibiterwa vy'ibigori.

Indimu zitatu zamuwe zitari kugiti cazo, izo ndimu zikaba zipanze zibiri hasi imwe hejuru yizo zibiri ziri hasi ,hanyuma indimu zibiri zikaba zifis'ibara risa n'icatsi kibisi iyindi ndimu imwe ikaja kugir ibara rija gusa n'umuhondo.

Ibijumbu bifise ibara ritukura vyinshi muribi bijumbu bikaba birehutse ku ruhande hakaba hari ibitunguru vy'iteke na vyo nyene bitukura hanyuma ibijumbu bikaba bizwi mu mugwi w'imfungurwa ntanganguvu aho vyinshi mu bijumbu ibihugu bitandukanye biteye niterambere bisigaye bikorwamwo imikati.

Igitoki kirambitse hasi mw'ivu iki gitoki kikaba gifise ibara risa n'icatsi kibisi, igitoki kikaba cifashishwa mukwivuna inzara eka nokubakunda akayoga imihwi yaco bakaba bashobora kuyikuramwo inzoga.

Umuntu w'igitsinagore nuruhu rw'irabura akenyeye igitenge akaba yambaye numupira usa nubururu eka akaba yitwikiriye nigitambara mumutwe akaba ahagaze yunamye mu murima wibiraya hirya yiwe akaba akikijwe n'imisozi nibiti vyinshi.

Amagi afise ibara ry'umugina, amagi tuzi akomoka ku biguruka vy'ibitungano nk'inkoko, imbata, inkanga, eka n'ibindi, amagi akaba ari mu mugwi w'imfungurwa ndemamubiri kandi ayo magi akaba atekeye mu kantu kameze nk'agatunga gatoya.

Umugabo w'umwirabura yicaye asutamye akaba yambaye ibirato vyirabura bimwe bita ingamira ipantaro hamwe n'ikoti ry'imbeho rivanze amabara yera, atukura n'uyubururu uyu mugabo akaba ariko akora igikorwa co kwitaho ingemwe z'ibiti vy'imyembe.

Intete z'ibiharage zitukura zizwi mu bwoko bw'ibiharage bita ibiremberwa cangwa kinure, hama ibi biharage bikaba bizwi mu mugwi w'imfungurwa ndema mubiri, kandi ibiharage bikaba imwe mu mfungurwa mbumbarugo mu burundi, kuko iyo mfungurwa ikunze kuba inkozo y'izindi mfungurwa nyishi.

Imyumbati biboneka ko ironze, kuko iratose iyo myumbati, kandi ikaba ata bivu ifise, ariko ikaba ifise ibishishwa bifise irangi risa n’umugina iyo myumbati ikaba irundagiye ku kintu kimeze nk'igunira gifise ibara risa n’umugina .

Umwimbu w'imyumbati utonoye, mbere wanikiye ku gitanda gikozwe gikozwe mu biti. Hambavu ku ruhande rw'i buryo hakaba hariho inzu zisakajwe n'amabati zibiri, hirya y'aho imbere hakaba hariho n'ibitoke bifise ibara risa n'icatsi.

Umaze gusoroma umwumbati uhwate, maze uwuronge neza uwucemwo dupande dutoduto uto udupande uduterere mw'isekuro, maze udusekure hanyuma uhejeje kudusekura wanikire umaze kwanikira bikuma usubize mw'isekuro uhejeje gusekura uyungurure umaze uyungurura uraza kuba ubony’ifu, maze wirire ubugari.

Intore nyinshi zifise ibara ryera, zikagira n'inkondo isa n'icatsi kibisi, intore zikaba ziri mu mugwi w'imfungurwa wa sanganyangaburo kubera ko ari imboga, hama intore zikaba zerera hagati y'amezi abiri n'atatu.

Inzu zibiri zubakishijwe n'amatafari ahiye zikaba zina fise imiryango ikozwe mu vyuma iyi imiryango ikaba ifise ibara ry'agahama umwe muri iyi miryango ukaba ufise ikiyo hama imbere y'izi nzu hakaba hariho ibigora biri mu mashishwa bihanikiye.

Abantu babiri b'igitsina kobwa bariko bakora igikorwa co kubagara indimo y'ibiharage n'imyumbati, hongeyeko ibigori. Umwe muri aba babiri yitwikiriye igitambara kandi nta suka afise, aho uyundi we afashe umuhini, kandi bose barunamye.

Abagabo batatu babiri muri bo bafise amapikipiki umwe nawe afise ikinga hakaba nayandi makinga abiri atagira uwuyafashe hama zino ngendeshwa zose zikaba zihagaze mw'ibarabara ry'ivu hanyuma abo bagabo babiri bafise amapikipiki bambaye ibirato bita ingamira.

Abagabo ndetse n'abagore, bamwe barahagaze abandi barunanye mu murima w'imboga ziteye ku murongo ahantu hateze biboneka ko ari mu kiyaya. Hakurya hari udusozi tubiri duto, ikirere naco nta bicu kigira.

Abantu b'igitsina gore bafise uruhu rw'inzobe bambaye neza umwe muribo akaba yambaye n'inkofero yinjishanyo bahagaze mu murima w'umuceri hama hirya yabo bakaba hakikujwe n'ibiti ikirere kikaba gisa neza kuko ntabicu vyinshi kigira.

Amavoka ane yo mu bwoko bwa ruhere ari kumbaho zifise ibara risa n'umugina, aya mavoka uko ari ane akaba afise ibara risa n'icatsi kibisi mbere rimwe muri ayo mavoka rikaba risatuye igipande kiri muruhande gw'iburyo kikaba kirimwo ikibuto aho ikindi gipande kiri muruhande gw'ibubamfu atakibuto kirimwo.

Umuntu w'igitsina gore w'umwirabure biboneka ko aryohewe kuko afise ibitwenge ku maso, uyu muntu akaba yambaye impuzu itukura mbere akaba anitwikiriye igitambara, akaba afise n'ikawa rihishiye mu biganza vyiwe, inyuma yiwe hakaba hariho igiti c'ikawa, eka aho hafi aho hakaba hari n'ibiti vy'amashurwe.

Itomati zigeze muri zitandatu zitanu muri zo zikaba zihiye , izo zihiye zikaba zifise ibara ry’ umucungwe izo zindi zitatu zisigaye zikaba zifise ibara ry’urwatsi kandi izo tomati uko ari zitandatu zose zikaba ziri ku giti .

Igitegwa c'amabungu gishobora kwerera ivyamwa vyaco hagati y'amezi atandatu n'amezi cenda kuva gitewe iki camwa ushobora kucamura kugeza ku myaka itanu iki giterwa rero gifishe amababiri asa n'icatsi kibisi mbere kikaba kiriko n'ivyamwa vyaco aho bitarakomera cangwa ngo bishe, kuko ibi vyamwe biracasa n'icatsi kibise.

Ibiterwa vy'ina nasi bifise amababii afise ibara ry'icatsi cijimye ,aya mababi iy'ibi biterwa akaba yakuweko udusunwe twayo hama bitatu muri ibi biterwa bikaba bifise ivyamwa vyavyo, ariko bibiri muri ibi vyamwa bikaba bitarasha himwe muri vyo kikaba ari co kimaze gusha kikaba canahinduye ibara gifise ibara ry'umuhondo.

Ibiraya nivyamwa vyigitegwa cibiraya bikaba vyerera mwivu aho vyerera hagati yamazi atatu nane ibi biraya bikaba biri mumugwi wimfungurwa ndema mubiri kandi ibiraya bikaba bifise ibara risa n'umugina.

Umugore yambaye igitenge hamwe n'umupira w'imbeho w'irabura, kandi uyugore yambaye inkofero mbere aka anateruye ishu mu kuboko kw'ibubamfu inyuma yiwe hakaba hari umwonga uteyemwo umuceri hamwe n'akarambi gateyeko ibiti n'ibitoki hafi yiwe nko ku metero mirongo ibiri na zitanu hari vyabikoresho bitanga umuyaga nkuba uturuka kumishwarara y'izuba.

Umuntu w'igitsinagore w'umwirabure yambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi, uwo muntu akaba yicaye asutamye imbere y'igiterwa c'intore, akaba afashe mbere ibabi ry'ico giterwa, uyo muntu akaba afise ugutwi gutoboye akanagira n' ibisuko mu mishatsi.

Umuntu w'igitsina gore w'umwirabure biboneka ko avyibushe yambaye ikanzu irimwo amabara asa n'umuvungwe akaba yitwikiriye n'igitambara mumutwe, uyu mugore akaba yicaye asutamye mu murima w'inkere izo nkere zikaba zifise ibara ritukura eka zikagira n'amababi asa n'icatsi kibisi.

Intama zifise ubwoya bwinshi kuva ku maguru kugera ku mutwe hagasigara amaso , izuru n’umunwa kandi izi ntama bigaragara ko zihaze Kuko ziri mu bwatsi ariko nta nimwe iriko irarisha, izo ntama hagufi yazo hakaba hariyo igiti.

Umugore bigaragara ko akuze uwo mugore yambaye umupira w'imbeho kandi uwo mugore mu ntoke ziwe acengatiye ingemwe z'ibiti uwo mugore yitwikiye igitambara gifise amabara atukura inyuma yiwe hakaba hariho umugabo yifashe mu mifuko yambaye impuzu zirabura.

Igiti c'ipiripiri bita bushara kikaba kiriko ipiripiri ryeze risa neza kandi rihishiye iryo piripiri iyo rihishiye rigira ibara ritukura iritarahishira naryo rikagira ibara risa icatsi nkuko igiti kiryo piripiri asa.

Abantu b'abagore bitwikiriye ibitambara bakaba bari ko barasoroma icayi ico cayi giteye ku musozi wo musozi ukabauhanamye cane mu gutera ico cayi bikaba biboneka ko bagiye baraca imikobeko hanyuma ico cayi kikaba gifishe amababi asa n'icatsi kibisi bamwe muri abo bariko baramura ico cayi bakaba bafise ibitunga.

Umurima wimyumbati muniniya cane kandi utotahaye ukaba ukikujwe nibiti hakurya yaho hakaba hariho akarambi. Igiterwa c'imyumbati kikaba kizwi cane ku mababi yaco nk'isombe aho benshi bayafungura muburyo butandukanye kagira nigiterwa cama mw'ivu ico giterwa akaba arico bita umwumbati gifise igishishwa gisa umugina

Indimo isa neza kuko nta catsi c'ishamba kirimwo muri make isa n'indimo ibagariye iyi ndimo ikaba irimwo amabundi atari make mbere ikaba irimwo n'ibiterwa bitandukanye nk'ibigori hanyuma hakaba hariho n'akazuba kameze neza.

Umurima w'imboga bita amashu urimwo abantu batandatu abagore n'umugabo, uyu murima ukaba uriko urabagagwa hifashishijwe intoki uwundi akaba afise isuka, uwundi akaba afise agafuni, umwe murabo bagore akaba ahetse umwana inyuma yuwo murima hakaba hariho ibitoki n'ibiti eka n'imirima y'ibiharage.

Indimu zitarera ziri ku giti cazo, Amazi y'indimu azwi cane mu gukungahara ku ntungamubiri yo mu bwoko c iyo ntunga mubiri ikaba izwi cane mu gukomeza abasirikare b'umubiri kandi indimu zirazwi mu gufasha mw'igogorwa ry'ifungurwa.

Ipiripiri nyinshi zihishiye kandi zitukura, zikagira inkondo isa icatsi, zino piripiri mu kubabana kwazo zirazwi mu kurinda ingwara z'umutima. Ku bantu bashaka no kugabanya ibiro zirifashishwa kuko ziragabanya ibiro.

ibirundo vy'ibiraya bisa nkaho biri kw'isoko kuko bir mu kibanza gisakaye, hirya no hino hakaba hari abantu n'ibintu n'iminzane, imifuko n'amahema eka ivyo biraya bikaba birundagiye ku bitanda bikozwe mu mbaho.

Imiteja isa neza eka ikaba inatotahaye Kuko ntiyumye, iyi miteja ikaba ifise ibara risa n’icatsi kibisi , ikaba iri mugasorori gafise ibara ryera , kano gasorori kakaba kanafise iforoma y’urukiramende . Iyi miteja ikaba inafukishijwe agashashe kabinerana.

Ivoka rifise ibara risa n'agahama kijimye iryovoka rikaba rifise n'inkondo mbere rikaba riri mu bwoko bwa yamavoka batazira gihere ku ruhande y'iryovoka hakaba ariho ikindi gipande c'ivoka gifise igishishwa umusoso mbere n'ikibuto.

Umuntu w'umugabo yambaye itaburiya ifise ibara ry'icatsi kibisi, akaba yambaye n'agafukamunwa gafise ibara ry'ubururu. Akaba ateruye n'ikigwi c'ivyatsi, aho inyuma y'iwe hari akabati gakoze mu biti kakaba gateretseko ibindi bigwi.

Udupiripiri bita bushara tweze, ariko tutarahishira, kuko dufise ibara risa n’icatsi kibisi. Iyo tumaze guhishira, turahindura ibara, tugasa agahama. Utu dupiripiri turacari ku giti catwo gifise amababi yasa n’icatsi kibisi. Eka hirya yutwo dupiripiri, hakaba hariho agasandugu gateretse ku meza. Ako gasandugu nako kaba gafise ibara risa n’agahama.

Isi ifukishijwe n'utwatsi dufise ibara ry'icatsi kibisi harugurugato hakaba hari uruzitiro rukozwe mu vyuma reka n'insenga rukaba ruzitiye inzu ifise ibara y'icatsi kibisi hama hakaba hariho n'ibiti vy'ibisederi hakurya hakaba hariho n'umusozi muremure cane ukora ku bicu.

Intete z'ingano zamenetse zivamyigunira rikunjije ku mutwe gato iryo gunira rikaba rifise ibara risa n'umugina, kandi rikaba rikozwe mu nyuzi z'impuzu hanyuma izo ntete zikaba zumye, kandi zifise ibara risa n'umugina hafi y'izo ntete hakaba hariho igiterwae cingano izo ntete zikaba zamenekeye kukibaho.

Igitegwa c'ibiyoba kinu igiterwa ivyamwa vyaco bavyita ibiyoba kikerera hagati y'imisi mirongo icenda n'ijana na mirongo itanu kigiterwa ivyamwa vyaco vyerera imbere mu bivu aho amababi yacu ari ya aguha inkuru nziza yuko igiterwa cawe c'ibiyoba jeze mu guhinduranya amabara ibaba rya si catsi kibisi regasi arigahinduka umuhondo.

Imifuko myinshi itari musi y'ijana ihagaze iyi imifuko ifise ibararyera n'akarongo ga si icatsi aduga iyi imifuko isa nkaho itekeye munwembu w'umuciri hagati y'iyo miciri hari abantu batari musi yabatatu n'ibiti irebire ku ruhande n'inzu isa icatsi.

Umuntu w'umugabo w'umwirabura yambaye zicafuye akaba ahagaze adugije ukuboko kw'ibubafu gatoya uwo mugabo akaba yambaye n'inkofero ahimbere yiwe hahagaze igunira ryera ritekeye ibintu uyu mugabo akaba akikujwe n'ivyatsi.

Intete z'ingano zumye, kandi izo ntete zikaba zifise ibara risa n'umugina, izi ntete abenshi bazi bakunze guhinguramwo ifu y'ifarine, izo ntete zikaba ziri m'umufuko, uyu mufuko ukaba uja kugira ibara ryirabura Kandi uyu mufuko ukaba ukozwe munyuzi z'ipampa.

Ibiharage bizwi ku izina ry'umufyiri kubera ibara ryavyo ryirabura bimwe bikaba biri ku nkoko idasize ifise ibara ry'umugina ibindi bikaba biri mu kimamiro gikozwe mu giti ico kimamiro naco nyene kikaba gifise ibara ry'umugina.

Umuntu aw'umugabo wo mwirabura yambaye nkozu zicapfuye akaba yambaye n'inkofero uyu mugabo akabahagaze adugije akaboko k'ibubamfu gatoya uyu mugabo akaba imbere yiwe hariho igunira rera ritekeye ibintu igunira n'uyu muntu bakaba bahagaze mu bivu aho bakikujwe n'ivyatsi bifishe amabara y'icatsi kibisi.

Umufuko wera ufise uturongo ndusa icatsi akandi gasa gahama Eka N’akandi gasa umuhondo uwo mufuko ukaba usutseko hejuru intete z'isoja, isoja muzi cane nko mu mugwi w'imfungurwa ndema mubiri hama isoja kikaba ar'igiterwa cerera imisi mirongo irindwi n'itanu kugeza kuri mirongo munani n'itanu.

Imbuto nyinshi z'ubwoko butandukanye zimwe muri izo mbuto zikaba ziteretse ku mpapuro z'isi umugina izindi mbuto zikaba ziteretse ku mpapuro zera, ariko zanditseko zimwe muri izo mbuto zikaba zigizwe n'imbuto z'ibigori hamwe n'imbuto zibiharage eka muri izo mbuto akabaro n'izindi mbuto zirabura.

Abantu babiri bambaye dupfuka munwa bakaba bahagaze mu kayira gatoyi inyuma yabo hakaba hariho igiti c'amavuka ha mpande mu kuboko kw'i buryo hakaba hari umurima w'ubushaza hejuru wo mu murima w'ubushaza hakaba hariho urutsinga rw'umuyaga nkuba hanyuma hebu fo yaho hakaba hariho igitoki.

Igitegwa c'inkore gifise n'inkore zikiri imikonyogo, kandi aho hafi hariho n'amashugwe yazo amababiye izo nkore akabasa n'icatsi kibisi, kandi abenshi baziko inkore ziba mu mukwi umwe n'ibiharagi.

Intete z’ibiyoba zitukura. Izi ntete zikaba zumye binashoboka ko zoba zikaranze , ibiyoba birazwi cane mu mugwi w’infungurwa ndemamubiri , aho zino ntete cangwa ifu y’izi ntete yifashishwa mu kurunga ibifungurwa bimwe bimwe nk’igitoke eka n’izindi nfungurwa .

Umwonga urimwo umugezi w'amazi, uwo mugezi ukaba ukikujwe impande zose n'imirima y'ibigori yashwabuwe canke yimbuwe isigayemwo ibisakenkanya gusa, hirya no hino hakaba uturambi turiko imirima n'ibiti, hamwe n'ikirere gifutse kubera ko ibicu vyakwiragiye ico kirere.

Abantu babiri umwe w'igitsina gabo uwundi w'igitsina gore ,uw'igitsina gore akaba ahagaze hasi uw'igitsina gabo akaba yegewe hejuru yiwe gato, bakababariko bahanahana ibigori bino bigori bikaba vyanikiye mu kigangara kigizwe n'ibiti kikaba gisakajwe n'amabati ,ku gice co hasi kikaba kizitijwe n'amabati afise ibara ry'ubururu.

Ibice vy'impapuro zitandukanye bifisa n'amabara atandukanye, zimwe muri izo mpapuro zikaba zera izindi zikaba zisa n'umugina izimpapuro zikaba zishashe neza zirambuye ku meza aho izo mpapuro ziteretseko inete zitandukanye, aho harimwo intete z'ibigori, inete zibiharage, intete zirabura eka n'izindi ntete zitandukanye.

Intete z'ibinyantete bitandukanye harimwo nk'ubushaza butoto ubushaza bwumye ubushaza bukoboye eka harimwo ibiharage vyera ibiharage bisa n'umuhondo inkore isoya bino binyantete biri mutuntu tumeze nk'udusorori.

Abagore babiri bicaye nk'abasutamye eka bose bakaba bitwikiriye imitamana ku mutwe abo bagore bakaba bafise n'amabesani yirabura imbere yabo hakaba ari izindi besani zirabura zirimwo ibintu bimeze nk'ibiyoba bakaba bikikujwe n'imifuko stise ibara ryera.

Umurima w'ibiterwa vy'amasaka aho bino biterwa bihengamiye uruhande rw'ibubamfu nk'ivyahengamizwa n'umuyaga bino biterwa bikaba bifishe amababiye umye aya ndabenje eka amenshi muri iyo akabasa n'icatsi kibisi hagufiye uwo murima hakaba hariho n'ivyatsi ifise ibararisa n'icatsi kibisi.

Abagore indwi ba birabure bambaye ibitambara ku mutwe baka na kenyera ibitenge, kandi bose bafise amabesani y'amabara atandukanye nk'ubururu, iy'itukura, uy'umuhondo, eka n'iyirabura, bakaba bariko barayora ibiharoharo vyumye.

Igiterwa c'isoya gisa neza kandi gitotahaye, kikaba kinateye mw'ivu ribomvye, iki giterwa kikaba gifise amababi asa n'icatsi kibisi ,mbere kikaba kinateye k'umurongo, ndabibutsa benshe ko kino giterwa cerera hagati yamezi atatu hamwe n'amezi ane.

Intete zimeze nkizibiharage zifise ibara ryera izo ntete zikaba zifise nibara ryirabura kuruhande izo ntete zikaba ziri mugasorori kameneka gafise ibara ryera hakaba hariho nizindi zamenetse kuruhande izo ntete zose zikaba ziteretse kugitambara gifise ibara ryera.

Ibigori biri kubitiritiri vyanikiye kandi biboneka ko vyumye bimwe bikaba bishishuye ibindi bikaba biri mu mashishwa ibi bigori bikaba vyanikiye mu gihangare cubakishijwe n'ibiti vyirabura eka kuruhande hakaba hazitijwe n'amabati.

Imigwe ine y'intete zitandukanye uwa mbere ugizwe n'ibiharage bitukura uwa kabirugizwe n'ibiharage vyirabura uwa gatatogizwe n'ibiharage vyera uwa kanukabugizwe n'inkore iyi migwi ukar yine irafatanye igahitigira ikintu kimeze nk'umuzingi inyuma y'uwu muzingi ugizwe nintete zitandukanye hari ibimamiro birimwo ubwo bwoko bw'intete uko ari bune.

Inka z'amabara atundukanye nk'umuzingo, ikibamba eka n'ayandi, izi nka zikaba zizitiriwe hifashishijwe ibiti, zikaba zihagaze mu twatsi dutoduto. Inyuma y'izi nka hakaba hariho abantu b'ibitsina vyose nk'abagabo, abagore eka n'abandi.

Inka y'ishashi ivyibushe kandi idoshe, ikaba ifise ibara ry'ibihugu n'amahembe matoya, ikaba ihagaze mu vyatsi bisa nk'ibiriko biruma. Kino gitungwa kikaba kizwi cane ku mata yaco aryoshe cane hamwe n'inyama yayo iryoshe.

Umuganga w'ibitungwa yambaye itaburiya ifise ibara ryera yambaye n'agafukamunwa gasubururu, ariko atera uru ushinge inka ifise amabara yera nayirabura hanyuma inyuma yiwe hakaba ari wo umugore yambaye imputano n'agafuka munwa kirabura uwo mugore muntokiye akabafise ike ca igikoresho co gutuma tumanako amakuru.

Umuntu w'umugabo wu mwirabure yambaye amadarubindi ,akaba yimwesheje uruhara akaba yambaye n'inkima ,eka akaba yambaye n'ibirato bita ingamira akaba afashe kunda ingurube nini ifise ibara ryera ,bakaba bahagaze iruhande y'uruhongore rukozwe mu biti , hampande yurwo ruhongore hakaba hariho uruzitiro rw'ubatse n'amabuye.

Intama zisa nkaho ziriko zirarisha ubwatsi kuko zimwe murizo zirunamye, zikaba ziriko zirarisha hafi y'ibirasi bisakarishijwe n'amabati. Ivyo birasi bikaba bifise amadirisha y'ibirahuri hamwe n'imiryango y'icuma.

Ibitungwa bita ingurube, zino ngurube uko ari zitanu zose zifise amabara yera n'ayirabura zikaba zifise ibinono ku maguru yazo aho zihonyoye mu bintu bimeze nk'ibivu bifise ibara risa n'umugina kandi ingurube rero zikaba zizwi mu kugira amatwi manini n'amazuru maremare.

Abagabo babiri bakikujwe n'ibiti vyo mukaratusi bano bagabo bakaba bahagaze mu vyatsi bambaye ibirato vy'ingamira imbere yabo hakaba hariho inka y'amabara yera na yirabura iyi inka bakaba bariko barayitera umuti yifashishijwe igikoresho ca bigenewe.

Utuntu twiburungushuye candi twera derere. Utwo tuntu tukaba tumeze nk'amagi. Tukaba tubitse mu bubiko bwatwo. Mbese tumwe murutwo bubiko bwatwo tukaba dusa n'umugina, utundi tukaba dusa n'icatsi kibisi.

Uruzitiro rukozwe hifashishijwe ibiti vy'umukaratusi, indani murugo ruzutiro hakaba hari inka z'umusengo n'izikibamba, izonka zikaba zihagaze mutwatsi duto duto aho inyuma yaho hari abantu b'abagabo eka n'abagore.

Abantu batari musi ya cumi babiri bambaye impuzu zisanzwe abasigaye bakaba bambaye ibisarubeti bifise ibara risa icatsi kibisi bakambara n'ibirato vy'ingamira bifise ibara ryirabura umwe mur'abo bambaye isarubeti akaba yambaye n'inkofero ifise ibara ritukura aba bose bakaba bahagaze imbere y'uruhongore rusakajwe n'amabati hirya yaho hakaba hateyeho n'ibitoke.

Imiswi y'inkoko ifise ibara ryera kandi umwe muri iyo miswi ukaba uri mw'ibesani, uteretse ku munzane. Hagufi aho, umworozi w'iyo miswi yambaye ikirato c'ingamiya, hagufi y'uwo mworozi hakaba hariho n'intebe ikozwe mu giti.

Uruhongore runini cane rwubakishijwe ibiti eka n'imbaho, uru ruhongore bikaba biboneka ko rumaze igihe kinini kuko imbaho ziza zarahinduye ibara, zikaba zifise ibara rigomba kwirabura, runo ruhongore rukaba rusakajwe n'amabati, hakurya y'uruhongore hakaba hariho umusozi wambaye ibiti.

Inyoni bita inkukuma ifis'amabara abiri ayera n'ayirabura, iyo nyoni ifis'umunwa mugufi kandi wigonze wirabura, ikagira n'amaguru yera ariko ibizara birebire hanyuma iyo nyoni amabara yirabura akaba yibonekeza cane kumababa, ibara ryera naryo rigahera k'umutwe rikamanuka riciye kugice c'imbere rikamanuka kugeza inyuma.

Inyoni zimeze nk'inkoko zigeze muri zitatu kandi izo nyoni zifise amabara asa n'ayumugina, izo nyoni zibiri murizo ziracari zito iyindi imwe irakuze, izo nyoni zikaba zihagaze mu vyatsi, ivyatsi bimwe bimwe bizwi nk'umushurushuru.

Inyoni bita umununi ifise amabara y'ubururu ayagayaga ,iyi nyoni ikagira n'umunwa mutoyi wirabura ariko muremure cane wigonze, ikagira n'amaso yirabura eka n'amaguru yirabura, iy'inyoni ikab'ihagaze kw'ishami ry'igiti, kugice co hasi ciyo nyoni ikab'ifise ibara ryera.

Inyoni yo mw'ishamba bita indoda biti ifise isunzu risa n'agahama ikagira amaso asa umuhondo hagati hakirabura iyi nyoni ikaba ifise n'amabara y'irabura eka ikaba icanze n'ayera ikaba ihagaze ku giti kimeze nk'icirabura gifise urubobi.

Inyoni imeze nk'imbata, ariko ku munwa wayo ku gasunwe hakaba higonze, iyo nyon'ikab'ifis'ibara ryera ariko ku mababa no ku mugong'ikaba yirabura no hafi ku jish'ikab'ifis'ibara rigomba kwirabura.

Inyoni bita inkokoma cangwa inkona iyi nkokoma ikaba iri kwarara, aho ifise amabara yera nayirabura iyi nyoni ikabishobora kuba kw'isi hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'umunani aho ishobora gupima ibiro bitatu kugeza kuri bitandatu n'inusu, kandi iyi nyoni ishobora kugira imetero zibiri uburebure bw'amababa ikanagira n'imetero imwe mu burebure uko ireha.

Inyoni ibita igisoza mutemere abandi bagacita igifata nzoka, iyo nyoni ikabifise izo si rirerire rifise ibara ryera ikagira n'amaguru maremare eka n'umunwa usongoye ufise ibara rija gusa n'umucungwe hanyuma iyi nyoni ikaba iri ha gufiya amazi canga ikiyaga.

Igikoko co mu ishamba bita inkende kino gikoko kikaba kiriko kiratambuka mu vyatsi kikaba kinafise ibwoya vyishi hafi umubiri wose uretse ku mazuru no ku munwa inyuma yiki gikoko hakaba hariho ishamba ry'biti eka hakaba hariho n'ibisaka.

Imafu ikuze yirabura ifise n'ubwoya bwirabura iyo mafu ikaba iteruye iyindi mafu ntoya iyo mafu ikaba yicaye isutamye mu vyatsi hafi yaho hakaba hariho imisuna yumye....

Inyoni zibiri bita umusambi izonyoni zikaba zifise amabara atandukanye nk'iryirabura iryera iry' umucungwe iritukura eka rikagira uruhanga ruhanitse zikagira n'umunwa muremure zikagira n'amaguru maremare zikagira n'utuntu tumeze nk'ubugwewe wo ku ruhanga, izonyoni zikaba zihagaze mu vyati.

Inzoka zibiri zifise amabara atandukanye, imwe muri izo nzoka ikaba ifise ibara risa icatsi iyindi ikagira ibara ry'irabura n'utudomagu twirabura izo nzoka uko ari zibiri ziri ku kuboko kw'umuntu afise inzobe bigaragara nkaho ari umuzungu kandi inyuma yaho hakaba hariho ibiti.

Ibikoko bibiri kininiya n'ikindi gitoya ibi i ibikoko bikaba bihagaze mu mazi izina ryavyo sirindi bino bikoko bavyita imvubu imvubu n'igikoko kininiya cane aho igikuze gishobora kugira ibiro biri hagati y'igihumbi n'amajana atatu n'ibihumbi bitatu n'amajana abiri aho gitoya k'ikivuka kiba gifise ibiro biri hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu.

Intambwe y'ingore ifise amabara yera ku gice co kunda ikagira n'amabara asa n'umugina kurundi ruhande, iyo ntambwe ikaba iryamye ku gishitsi cabunzwe gifise amabara asa n'umugina eka nayirabura inyuma y'iyo ntambwe hakaba hariho ibiti.

Inyoni nini iri hejuru y'amazi bigaragara nk'aho ari ikiyaga. Kandi iyi nyoni ikaba ifise umunwa muremure, ikagira n'izosi rirerire ryigonze. Iyi nyoni ikaba ifise n'ifi mu kanwa.

Umwana w'inkoto yicaye hagati y'amashami y'igiti, akaba yicaye akaguru k'ibubamfu kageretse kugaru k'iburyo, hejuru yako kaguru k'ibubamfu hakaba hari ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibubamfu kuri hejuru y'amababi y'ico giti.

Inyoni imeze nk'umusambi ihagaze hejuru mugiti ,ikagira umutsembe muremure wirabura, hamwe n'ibara ryirabura umubiri wose uretse kugice c'impera c'amababa ,ico gice kiratukura, ikagira n'agasunzu gatukura no kugice c'amaso hasa n'umuhondo.

Igikoko kimeze nk'imbwa gifise ubwoya bugizwe n'amabara menshi, aho hariho amabara yera, amabara asa n'umucungwe, eka n'amabara asa n'umuhondo. Iki gikoko kikaba kiriko kiraraba hejuru kikaba kinafise ubwanwa k'umunwa.

Inyoni ifise amubi yera, ikaba izwi k'izina ry'igihuna. Ikaba ishanje amababa nk'iyiriko iraguruka. Ku mpera z'amababa yayo hakaba hariho utuntu tw'utudomagu dufise ibara rija kwirabura. Inyuma y'iyi nyoni hakaba hariho ibiti.

Inyoni zine zimeze nk'inuma zifise amaso mato yirabura zikagira umunwa muto wirabura ku mababa hakaba hafise iranga irisa n'iryo umugina izo nyoni zikaba zihagaze ahantu ata vyatsi bihari mubiboneka ko hirya yaho hari ivyatsi.

Inyoni ibita agaca ifise amabara yera na yirabura ikagira amaguru asa umuhondo n'inzara zirezire hama ibara ryera rikaba ryiganje ku gice c'imbere uhereye kw'izosi kugeza ku mutsembe hama iryirabura na ryo rikaba ryiganje ku gice c'inyuma uhee rereye ku mutwe ukamanuka ku mababa, kandi iyo nyoni ihagaze kw'ishami ry'igiti risa nk'iryumi.